Yeroo ammaa kana manneen barnootaa uummata magaalaa akka barattoonni mana isaanii irraa osoo hin fagaatiin naannoo isaanii taa'anii beekkumsa argatan, dandeettii isaanii gabbifatan tekinoloojii adda addaa fayyadamanii barataa fi barattoota naannoo sana jiraniif tajaajila kennaa jiru.

Gosoota buufata dhiheessii bishaanii yoo ilaalle tokkoffaa buufata misoomaati. Lammaffaan misoomaaf kan ta'udha. Sadaffaan buufata qonnaatiif kan ta'udha. Arfaffaan buufata hawwaasaaf kan ta'u qopheessuu, shanaffaan buufata diinagdeeti. Kan jahaffaa immoo buufata fayyaatiif oola.

Dhaabbata buufata konkolaataa naannoo keenya jirutti seeraan haa fayyadamnu jechaa fayidaan isaan Kennan jireenya namaatiif guyyaa guyyaan balaa mudateen haala gaariin to'achaa jiraachuu isaaniitiin kanumaan goolabna.

Dhaabbata ittisa abiddaa Ameerikaa argitanii? Bara darbe fakkeenyaaf, abidda mudate akkatti isaan to'achaa turan. Meeshaalee Tekinoloojii adda addaa qabaachuun akka dafanii naannicha to'atanii fi abiddicha bakka tokkoo gara bakka biraatti akka hin babal'anne godha jechuudha.

Yoo dhaabbata buufata ittisa abiddaa hin jiraanne maaltu uumamaa? Lubbuun namootaa danuu balaa abidda ka'een baduu danda'a. Qabeenyi baay'een barbadaa'uu danda'a. Akkasumas namoonni naannoo sanaa fi qabeenya danuu dandeenya. Kanaaf dhaabbata buufata ittisa abiddaa barbaachisaadha.

Aadaa uummata Oromoo keessatti kan baay'inaan beekamu sirna Gadaati. Sirni Gadaa akkuma uummattoota darbanii fi amma dhalootattis darbaa jiru, abbaa Gadaa, haadha Gadaa jennee kan abbaa Duulaa, Gaammee kan kana jennu keessatti sirna Gadaa kan itti fayyadamaa turanidha.

Yeroo ammaa kanaa mootummaan buufata dhiyeessi bishaanii babal'isaa jira. sababni isaa nama barate ga'aan yeroo ammaa kana keessa waan baayinaan jiruuf bishaan tokko akkamitti akka qulleeffamu danda'uu fi uummata bira akka ga'u sirriitti barataa waan dhufaniif yeroo kanattis bishaan hamma kana ga'aas ta'uu baatus ni wayya jedhamee ni yaadama.

Manneen barnootaa uummata magaalaa keessa kan jiru inni tokko oolmaa daa'immaniiti. Daa'imman akkatti isaan barsiisan bifa fakkiitiin, bifa walalootiin, bifa geerarsaatiin ijoolleen salphaa ta'een barnoota isaanii akka qabatan isaan godhaa jechuudha.

Konkolaattota gurguddoo kosii kuusan, naannawaa keenya yoo argan maal gochuun nurra hin jiru? Tokkoffaan yeroo mara ijoolleen keenya akka iddoo sanatti taphatan gochuu hin qabnu. Lammaffaan immoo yeroo achi darbinu naannoo sana qulqullina eeguu qabna.

Pirojectoota manneen magaalaa kanneen hojjetamaa jiru keessaa inni tokko immoo manneen harka qalleeyyii bifa dizzaayinii addaatiin ammayyaawa ta'een hojjetamaafi jiru yeroo isa sana keessa jiraatan qilleensaa fi bubbee bokkaa fi wantoota garagaraa miidhaa irra qaqqabsiisaa ture. Amma garuu sun furamaa jira.

Haqaa fi mirga namummaa eessatti arganna yoo jettan, bakka jiraannu hundumattuu haqa argachuu dandeenya. Haqni kun yoo bade eenyu sirreessuu danda'a? Namni kamiiyyuu sirreessuu danda'a! Mootummaan sirreessuu danda'a! Poolisiin naannoo sirreessuu danda'a! Akkasumas poolisiin waliigalaa federaalli sirreessuu ni danda'a!

Yeroo ammaa kana buufanni dhiyeessii bishaanii kan seeraan babal'atee jiru magaalaa keessatti yeroo ta'u, bakka kaanitti immoo hamma kana babal'achaa kan dhufaa hin jirredha. Fakkeenyaaaf magaalaa fi baadiyaa keessatti garaa garummaan jira. Baay'inaan dhiyeessiin bishaanii magaala eessatti kan argamudha.

Buufata dhiheessi bishaanii biyya keessaa fi biyya alaa yoo wal bira qabnee ilaalle, baayyinaan biyya alaatti buufanni dhiheessii bishaanii bishaan gahaa fi mana manatti illee akka dhihaatu illee baayinaan kan godhaniidha.

Yeroo Aappii baankii fayyadamnu lakkoofsa icciitii keenyaa seeraan qabachuu qabna. Sababni isaas, hiriyoonni keenya yookaan namoonni naannoo keenya jiran silkii keenya yeroo qabatanii fi yeroo tuttuqan, akka salphaa ta'etti qarshii gara isaaniitti akka hin dabarsineef lakkoofsa icciitii keenyaa seeraan haa qabannun isiniin jedha.

Yeroo ammaa kana manneen barnootaa uummata magaalaa kana keessatti waan babal'achaa dhufeef isinis ijoollee keessangara mana barnootaa uummata magaalaa kanaatti akka ergitanii fi akka beekumsa ijoolleen keessan irraa barataniif, akka guddataniif isinis akka gootan dhaamsa kooti!

Aadaan uummata Oromoo biraa kan biraan immoo uffata. Aadaa uffannaa gosa garaa garaatu jira kan Arsii, Booranaa, Wallaggaa, Gujii, Shawaa fi kanneen biroo kan bareedina namaa miidhagsuufi itti bohaaruu fi turizimiif kan ta'an keessatti argachuu dandeenya.

Buufata dhiyeessi bishaanii keessatti yeroo bishaan dhiyeessan waantoota keemikaala adda addaa itti naqu jennee jirraan. Akkasuma yeroo wantoonni keemikaala sun itti naqamu wal qixxummaa isaa bishaan sanaa fi keemikaalli sun wal hin arganne taanaan akkasuma lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii naannoo sana jiru miidhuu danda'a.

Fakkeenya mirga namummaa, mirga lubbuun jiraachuu, mirga nageenya qaamaa, mirga harka namaa jala hin galu jechuu, mirga bilisummaan dubbachuu, yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga amantii, mirga barnootaa fi kan kana fakkaatan.

Faayidaa haqaa: haqni biyya tokko keessatti yoo jiraate, tokkoffaa nageenya biyyattii mirkanaa'a. Namoota hundaa walqixxummaan ilaala. Mirgi namummaa ni kabajama. Mirgi Dimookiraasiis ni kabajama. Dinagdeen biyyattii guddina olaanaa irra akka jiraatu godha fi kan kana fakkaatanidha.

Naannoo kamiitti konkolaataan gurguddaa kosii kuusan kan kaa'amu yoo jettan, baay'inaan magaalaa keessatti. Garuu magaala gurguddatan keessatti kan akka Addis Ababaa, kan akka Adaamaa faa keessatti baay'inaan argachuu ni dandeenya. Garuu iddoo kaanitti hanga kana baay'inaan hin jiru.

Daa'immanii fi maanguddoon fayyaa isaanii eeganii akka guddataniif dhiyeessiin bishaanii gahee guddaa kan taphatuu fi dhiyeessiin bishaanii saboota garaagaraa biratti sirriitti babal'achuu qaban jedha.

Hundi keenya haqaa fi mirga namummaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabna. Mootummaa qofatu haqaa fi mirga namummaan deeggara yookaan beeksisa yoo jettan dogoggortaniittu. Hundi keessan gumaacha mirga haqaa fi namummaa irratti haa qabsoofnu!

Konkolaataa sana argitanii?, Konkolaataan sun kosii fi balfa garagaraa fuudhee bakka itti kosii geessanii fi itti gatan qabatee deemaa jira. Namoonni achi jiruu? Kosiin naannoo keenya irraa yeroo ka'e bareedinaa fi miidhaginaa nuuf kennaa jechuudha.

Yeroo ammaa kana mootummaan tekinoloojii adda addaa fayyadamee bakka buufata ittisa ibiddaa keessatti tekinoloojii gara garaa fayyadamuun carraaqqii guddaa gochaa kan jiruu fi akkasumas namoota baadiyyaa fi magaalaa keessa jiran walqixxummaan akka dhaqqabu hojjechaa jira.

Buufata dhiheessii bishaanii jechuun faayidaa yookaan bu'aa dhiheessii argamuu fi bishaan qulqulluu hawaasaaf, fayyaatii fi misoomaaf irratti qabu jechuun kan beekamuu fi kan akka kanaan ibsamu jechuudha.

Akkamitti abbaan gurgurtaa meeshaalee manaa isaatti milkaa'uu danda'aa tokkoffaan maamila isaa seera qabeessa ta'een yoo gaggeesse, meeshaalee oriijinaala adda addaa yoo galche fi meeshaalee adda addaa yoo galche kanatti milkaa'uu danda'aa jechuudha.

Aadaa ofii guddifachuu jechuun aadaa ofii beekuu, itti boonuu fi dhalootaa gara dhaloottaatti akka darbuu gochuu jechuudha.

Hospitaalli gosa garaa garaatu jira. Isaanis, haala hundeeffama isaanii irratti jalqaba irratti heelz seentar jedhamee beekama, achiin heelz poost jedhamee beekama, achiin piraayimarii hospitaal jedhamee beekama, achiin jeneraal hospitaal jedhamee beekama, achiin ispeeshaalaayizd hospitaal jedhameetu beekama.

Akkamitti aadaa keenya guddifna? Afaan keenyaan barachuun, afaan keenyaan dubbachuun, afaan keenyaan hojjachuun dhalootaa gara dhalootaatti akka darbu gochuun, aadaa ofii eeguu fi barsiisuu fi kan kana fakkaataniidha.

Mee fakkeenya Ispoortii keessaa atileetiksii haa ilaallu. Atileetiksiin fiigicha gabaabaadhaa hanga dheeraatti dabalatee kan argamuudha. Atileetiksiin gosoota ispoortii jaallatamoo fi daawwatamoo keessaa isa adda dureedha.

Isin dhaabbata buufata abiddaa argitanii beektuu ? Naannoo keessan jiraa? Faayidaan isaahoo ni beektuu? Akkamitti akka isaan tajaajilan hoo argitaniittuu? Hundumaa hubattanii jirtuu? Eeyyee yoo akkas ta'e baay'ee gaariidha!

Piroojektota manneen magaalaa hojjechuun magaalaan suni akka ammayyoomtuu fi guddinni biyyattii akka mirkanaa'uuf baay'ee gahee olaanaa qaba. Biyya tokko keessatti piroojektoonni haaraa hin hojjetamne taanaan biyyi sun akka duraan duubatti haftetti ilaalama.

Manneen barnoota iddoo dhaloonni itti qaramuudha. Manneen barnootaa abbummaa irratti hundaa'uun kan mootummaa fi dhuunfaa jedhamuun qoodamuu danda'a.

Konkolaattota gurguddoo kosii kuusan akka biyya keenyaatti yoo ilaalle, baay'inaan kan argamu naannoo magaalaa keessatti. Garuu baadiyyaa keessatti hamma kana miti. Garuu akka biyya alaatti yoo wal bira qabnee kan Itoophiyaa ilaalle, baay'ee kan duubatti hafedha!

Miidhaan piroojektoota manneen magaalaa maali yoo jettan bakka piroojektiin sun itti hojjetamu lafti waan barbaachisuuf bakki naannoo sanaa itti hojjechuuf itti yaadame sun namoonni yoo irra jiraataan ta'e namoota iddoo sana jiran irraa godansisuu danda'a. Yeroo akkanaa immoo rakkootu nama mudata.

Faayidaa aadaa haa ilaallu. Aadaan eenyummaa nama tokko ibsuuf gargaara. Walitti dhufeenyi hawwaasummaas akka cimu ni godha. Nagaa fi haqa hawwaasummaa eeguuf ga'ee guddaa qaba. Seenaa dhalootaa dhalootatti dabarsuufis waan guddaa qabata.

Qulqullina mataa ofii fi naannoo ofii eeggachuun imaanaa hunda keenyaa haa ta'u. Konkolaattota gurguddoo kosii kuusan yeroo naannoo keenya dhufan itti gaafatamummaa fi amanamummaan kosii mana keenya keessaa baasnee otoo naannoo keenya hin balfiin kosii konkolaataa sana keessatti haa gatnu.

Haqa jechuun namni hundinuu sirna wal-qixxummaa keessatti haqa qabbanneessaa argachuu qaba. Kana jechuun hiyyeessa, sooressa, abbaa qabeenyaa kan ta'ee fi kan homaa hin qabne jedhanii manguddoota, xiqqaa, beekaa, wallaalaa osoo hin jedhiin haqa walqixa ta'e kennuu jechuudha.

Kilinika jechuun immoo akkasuma namoota dhibee qaban kan deemanii achitti itti ilaalamanidha. Garuu hoospitaala irraa kan adda ta'e qaba innis dhukkuba humnaa olii kan inni hojjechuu hin dandeenye gara hoospitaalaatti kan erguu fi achi keessa ta'anii kan tajaajila argatan osoo hin ta'in yeroo muraaasaaf tajaajila kan argatan jechuudha.

Konkolaattota gurguddoo kosii kuusan jechuun konkolaataa kosiin itti gatamu yookiin balfi garagaraa itti gatamee iddoo itti walitti qabamee taa'u konkolaataa gurguddaa kosii kuusan jedhamee beekama.

Aadaa jechuun mana jireenya saba tokkoo kan eenyummaa isaa itti agarsiisuu fi dhalootaa gara dhalootatti kan darbudha. Kunis eenyummaa sabaa yennaa jedhu uummata Itoophiyaa keessatti eenyummaa saba adda addaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatan. Innis eenyummaa isaa kan ittiin mul'isu jechuudha.

Miti mootummaan tokko tokkos akkasuma konkolaattota gurguddoo kosii kuusan naannoo namoonni hedduun keessatti jiraatan bifa gargaarsaan otoo nuuf qopheessitanii, konkolaattota gurguddoo sanammoo naannoo keenya keessa keessanii isiniifis, nuufis, uummataafis gaariidha. Arjummaan ofiifi!

Aadaa nyaataa, aadaan nyaataa uummata Oromoo birratti baay'inanaan beekkamu keessaa cacabsaa, buna qalaa, bassoo, marqaa fi kan kana fakkaatan aadaa jedhamee kan beekkamu fi kan akka aadaa nyaataa kanaa namatti tolu eessayyuu hin jiru.

Akka addunyaattii fi akka Itoophiyaatti ispoortiin baay'ee kan jaalatamuu fi nama hunda biratti kan ispoortiin hojjetamuu danda'udha. Xiqqaa guddaa hin jedhu, Ispoortiin hunda birattuu jaalatamaadha. Kanaaf ispoortii haa hojjennu.

Bishaan fiqir kan argitan warroota bishaan dhugaatii dhiyeessu. Isaanis bishaan dhugaatii kana qulqulleessanii iddoo burqituu bishaanii keessaa baasanii keemikaala garaagaraa itti naqanii namaaf akka mijatu godhanii dhiyeessan. Kanaaf bishaan Kun baay'ee qulqulluu fi kan namatti toludha

Aadaan uummata Oromoo biratti beekamaa ta'ee fi kan namoonni yeroo mara miidhaasaa adda baasee hin beekne fakkeenyaaf kan akka umurii malee heerumsiisuu, kan akka dubara kittaanuu, kan akka huuba qoonqoo fuudhuun yeroo ammaa kana garuu baay'inaan kan hin babal'annee fi kan miidhaa dhala namaa irra geessisaa jirudha.

Mee fakkeenya teekinoloojii kan bilbilaa haa ilaallu! Bilbilli odeeffannoo saffisaan wal jijjiiruuf nu fayyada. Innis bifa ergaa barreeffaman, sagaleen, suur-sagaleen fi bifa garaa garaa kanaan fayyadamnee yaada keenya haala saffisaa ta'een tekinoloojii kana fayyadamnee ibsuu ni dandeenya.

Faayidaan buufata dhiyeessii bishaanii "maal faadha?" yoo jennee ilaalle, tokkoffaan bishaan qulqullina qabu nuuf dhiyeessuu, lammaffaan dinagdeen biyyattii akka guddatu godhuu akkasumas misoomnii fi industiriin gara garaa akka biyya keenya keessatti saffisaan guddachuu dabala.

Konkolaattonni guguddaan kosii kuusan maalif barbaachisan yoo jenne, kosiiwwaan naannoo keenyatti gatamanii bakka garaa garaatti argaman, dhukkuba garaa garaa akka nutti hin fidnee fi tasa salphumatti balaaf akka hin qabamneef nu gargaara jechuudha

Yeroo ammaa kanaa yoo manneen barnootaa uummata magaalaa keessa jiru ilaalle mootummaan manneen barnootaa baayinaan magaalaa keessatti baay'ee hojjetamaa kan jiruu fi barattoonni mana barumsaa olmaa daa'immanii hanga Yuuniveersiitiitti manni barumsaa kan itti babal'achaa jiruudha.

Ispoortiin daa'immanii hanga maanguddootaatti barbaachisaadha. Sababni isaa daa'imman akka jabaatanii fi akka humna qabaatan isaan taassisa. Maanguddoonnis akkasuma dhukkuba garagaraa fi jabeenya qaama isaaniitiif isaan gargaara. Kanaaf hundi keenya ispoortii haa hojjennu.

Dhiyeessiin bishaanii yoo jiraachuu baate rakkoolee maal maaltu uummata keenya mudachuu danda'a? Tokkoffaan bishaan gahaa argachuu hin danda'an lammaffaan bishaan qulqullina qabu argachuu hin danda'an. Sadaffaan immoo bakka dheeraa deemanii bishaan akka isaan barbaadan isaan gochuu danda'a.